Zisembure ramasai sai edzinhare. Rinoonekwa rakaturikwa pazidanda rakareba reba ndokusiiwa micherechedzo wemuti usina mashizha neche kumusoro soro.

Bvudzi rakarukwa mumusoro wechidhori ndokuchiratidzirwa nechekumberi kwacho zvekare nekugotsi kwacho. Rakarukwa kuita godha remamuna kana unenge mamutanhatu . Zvichibva kumhanza kutevedza divi remusoro kuenda kugotsi zvichinodzika kumusana . Rakatsvukuruka bvudzi iroro.

Ndiro dzingangova dzemabhonzo kana dzepurasitiki dzakaitwa kudurikidzwa. Ndiro idzi dzine zvikamuri zvokuti kungava kwesadza nekwemuto. Mukati mune maruva akanyorwa achiyevedza ane ruvara rutsvuku zvimashizha zvakasvibira kwozot maruvawo eyero.

Nzvimbo yomudhorobha kuya kunogara voruzhinji. Kuchionekwa dzimba nemigwagwa yetara. Pajinga pemugwagwa wetara panoonekwa pakarongwa matombo kudzivirira mota dzinositibura huruva dzichitiburira pamusika.

Midziyo inoshandiswa nevanovaka nevanoveza, kushanda nemishina kana kushanda nemasimbi yakaturikwa papuranga riri kumadziro inosanganisira sando dzemhando yakasiyana siyana, zvipanera zvemazera yakasiyana siyana, pinjisi nemafaira

Chidembo chiri mumahuswa akasvibira. Chino kumeso kuchena nemitaro mitema inopfuura nepamaziso ichienda kunzeve nomuviri wacho wakasvibira mambava acho. Kamhino katema.

Vatambi vomutambo wenhabvu vari mukati menhandare yavo ine pasi pakasvibira chose. Vamirira kuti mutambo utange asi parizvino varikutorwa mufananidzo zvichiti vari pamberi vakakotamira kuti vari pamashure vaonekere.

Gonye rakamhara pamashizha. Rinoratidza kuti rotutumira zvarakambodya, zvitema zvichipfachukira kuenda pamashizha. Nechekumusoro kwaro kune umwe muto unotaridza kuti wabuda umaomera pariri. Pamwe pasina kuomera muto pamuviri waro panopenya pachiratidza ruvara rwaro rwebhurawuni.

Midziyo yekugwinyisa miviri yakati ndandanda panze peziimba rekugwinyisira muviri. Yakawanda iyo yakaita mabhasikoro enhema nhema ekuti vanhu vachovhe vachigwinyisa miviri yavo.

Nzvimbo yomudhorobha re Harare. Pane mugwagwa une motokari dzakatarisa divi rimwe chete. Dzakawanda dzichiratidza kunge dzirikufamba zvishoma nezvishoma. Necheparutivi panechingoro chinotengeserwa zvinwiwa zvinotapira. Nechekurudyi Kune wechidzimai arikufamba achitsvaga kuno gura mugwagwa kune motokari.

Chirukwa chevhudzi chakarukwa nehudobi hwakati tsepete nemusoro ndokunogadzira godha rinobva kugotsi richiuya pafudzi. Iro vhudzi racho richipenyerera rakasvibirira.

Mureza wenyika yeHaiti unechidhindo nechapakati pawo chakanakawo zvisingaiti. Unamavara maviri akatora nzvimbo huru anoti bhuruu nechokumusoro, kozoti ruvara rutsvuku nechapazasi. Pakati pacho ndipo pabva paiswa chiya chidhindo chisingaiti.

Chipanera cherudzi rwebhobhojani, chiya chipanera chinosungwa kuti chishame kana kuvhara zvinonatso bata mambo, chiripatafura kana pasi paneruvara rwuchena.

Imba huru kwazvo ingava yemudhorobha inoonekwa huswa hwakasvibira. Nechekuseri kwayo hwava nenguva huchishuva kupfuririrwa inoonekwawo yakadengezera zisemburi remasai sai rechivhiti vhiti. Apa gonhi rakavharwa, kozoti mafafitera akavharwa ndokungozosiiwa twuviri twepadenga.

Shangu mbiri dzanosharuka zvino dzedehwe dzeruvara rwebhurauni mushonga hauchazivikanwe hadzina tambo asi dzine chibhande zvekuno kunopera nechekumativi kunze kwetsoka.

Nyama ingangova yamatumbu yakabikwa ndokuibva. Iri kuita kunyiminya mafuta iri mumuto wakatsvuka ungangova wasirwa godza muto ramatomatisi.

Kasango kane makwenzi nemiti yakasvibirira, kane huswa hwakasvibirira hunoratidza kuti hwakanaiwa kamwe chete huri pagoronga rakacherwa kare kare zvino ndokusiiwa rakadaro rakuda kutozara zvekare nemavhu ayo atomera huswa.

Chikafu chakabaiwa neforogo, chinoita sechavhaidzwa chikazokangwa ndokuiswa kodzamuto namafuta akawanda. Chakawanda chiri mundiro uye ndokukandirwawo zvimuriwo zvakada kuita semhiripiri.

Machikichori arimundiro anosanganisira muriwo wakakangwa ndokuiswa godzamuto wakasvika pekutooma. Kozoti chimuchero choruvara rweyero chonoonekwa tsinga dzacho apa chichipenyapenya nekunyiminya muto.

Chipfukuto chikuru chinodhla mashizha emuti. Chinotova pashizha chiine muviri wacho mutema une ganda rakawasharara netuminzwa minzwa pamusoro peganda iroro kudodzivirira mhando dzacho kana vangada kuchibata.

Midziyo yokuchengetedza kudziya kwechikafu yakadurikidzana kubva pasi kuenda mudenga, ziguru pasi zvichienda zvichiita zvitoko zvitoko kuenda pamusoro-soro. Ose ane ruvara rwebhuruu kunze.

Munzvimbo yeHarare, panogara vanhu vakawanda mudzimba dzemuturikidzwa. Panze pacho pane nhumbi dzakayanikwa. Kozoti zvino marara pasi akati dzvarara anoratidza kuti aikandwa kubva mudzimba nepafafitera.

Nzvimbo yemudhorobha inoonekwa imba yakakomberedzwa norudziro rwamatombo, mujinga merudziro irworwo mune ruva rakamera zvenharo pasi pose pachingova samende chete, asi ruva ndokuchibumba zvino kuita mashizha matema.

Nzvimbo yeHarare pamugwagwa wakafara motokari dzichitopesana munguva yemasikati. Mugwagwa nenzvimbo yacho yakapoteredza wakachena zvisingabviri pasingatomboonekwi kana rara zvaro pasi.

Miti yemijakaranda iyo yasvika pekutunga maruva mashizha achitangawo zvekare. Inoratidza kuti yasvika chaipo pekupedzeredza pekutumbuka.

Vatambi vemutambo unenge webhesiketibho vakamirizika vachiita sekuti vakamirira kuti mutambo uendere mberi. Vazhinji vacho vanoratidza kuti ndevedivi rimwechete. Shangu dzavo ndedziya dzisina mazino dzekuitira kuti dzibatirire pavanotsika.

Madziro epa imba akadhurwa nesemende ndokusiiwa akaita upundu upundu. Kwava kuchizopendwa neruvara rwakada kuita ruchena. Kozoti mupendero wemadhiro aya waka pendwa nezvitema uye zvine manyerekete mapfumbu.

Nzvimbo ingava kure yedhorobha ingava chikoro kana kiriniki. Inoonekwa zvimbuzi zvemakomba zvine mipongoro inosimukira pamusoro pematenga kuti irasire mweya kure. Inevanhu vakauya kuzoisawo tende yavo pajinga kuti pawane kuongororwa urwere hwe'Covid 19' pavanhu vanouya ikoko.

Vhudzi rinoti apa rakagerwa apa rakatorukwa godha kubva pamusoro nekugotsi zvichidzika pamativi pomusoro pakagerwa nechigero chaitaratara.

Mudhorobha reHarare munguva yamanheru munowanikwawo vanhu vachifamba vachitevedza mugwagwa waJaison Moyo. Motokari zvino dzarumana kufamba dzichinanaira apa dzatobakidza mwenje iko kuchaka chena zvako

Mombe ino ruvara rwebhurauni nenyanga dzakatarira mudenga. Ruvara rwayo rwacheneruka kuita seyakatokwatuka kwatuka kana kuva namaronda. Yakaondoroka. Yakamira pamidziyo yesimbi ichiita kunge inonanzva simbi idzodzo. Pamwe ndizvo zvinoiondesa.

Gungano ravanhu varimuzimba ziguru. Ringatova gungano rezvechitendero che chechi. Rinoonekwa mberi kuine murume unedumbu guru. Achitaura navanhu vakagara vakamutarisa vakateerera zvikuru, madzimai navarume.

Shiri chena. Ine muromo mutema namaziso matema. Iri mudendere mayo. Pamwe yakafungatira mazai kana vana vayo. Dendere rine ruvara twebundo nyoro kunze kwaro. Ishiri iya inowanikwa kujinga kwerwizi. Dendere rinotovawo pajinga penhokwe.

Nzvimbo yomudhorobha inoratidza pajinga pemugwagwa pakasiiwa migomo inosiiswa marara kuti agoraswa. Ayo arikubva munenge muimba yechikoro. Icho chakakomberedzwa nemadziro akavakwa nezvidhinha nemasimbi akatesvera ndokupendwa pendwa.

Nzvimbo yomudhorobha inoonekwa zvivakwa pamhiri pomugwagwa wetara usina kunyanya kufara zvawo. Zvivakwa izvi zvingangova chikoro. Apo panoonekwa vanhu vachifamba mujinga nepamusika unotengesa nhumbi dzomumabhero.

Nguwo yekutambisa mutambo wenhabvu tsvuku muviri wese ndokuita mitaro michena inodzika nembabvu ichibva muhapwa. Nguwo iyi ine mitaro zvakare muchena uri muhuro asi yakaunyana zvikuru.

Hungwanda ngwanda hwamafoni anoratidza kuti akamboshandisiwa asi arongedzerwa zvekuti atengeserwe vanomadawo bhati hwawo pane kapepa karipo kanotaura nhoroondo yekutengeserana

Chivezwa chavanhu vaviri vanoratidza murume asina nguwo kumusoro nemudzimai unemucheka uri mumusoro, chingava chepamuzinda wevatenderi wechi kurisitu chichiratidza zviitiko zvemubhaibheri.